Doo n chɛna ka pili zipili piɛlli ka ga baŋ o nuuni ka gbubi foon dozim n so jinjɛm ŋmaa ka dabba ayi bɛ o nyaanga ka doo maa chɛni kpari kubɛ bin zaŋ pa teebuli zuɣu ka zaŋ katawiya pobili ka paɣaba ayi ʒi ni

Dabba mini paɣaba n ʒɛya ka binkumda ʒɛ dabba maa tooni ka bi ŋmɛri binkumda maa ka paɣaba maa wora ka zaŋ yɛri niŋ o nuuni ka zaŋ shɛli niŋ o nyingoli ni ka dabba maa yɛ gana niɛma ka gana saŋmarisi la bɛ di nyori zuɣu ka dabba shab bɛ bi nyaanga n gbubi dari kpahara

Yili n wurim ka da kaba dondoya ka woya lo zaɣ kpulli pa dari maa zuɣu ka tani ʒiɛ pa dizuɣu ka dikili piɛlli bɛ dinni ka tihi sa yili din lu maa nyaanga ka tia waɣanli gba sa yili din lu maaa nudirigu polo

Niriba pam n yi jiŋli ni na paɣaba mini dabba ka jiŋli maa nyɛ jiŋ'titali ka niriba maa sheba ye niɛn'piɛla ka sheba pili zipilisi ka paɣaba maa bob'bobi binyahiri bɛ zuɣuri ni ka bɛ zaŋ loori nima zali ka loori sheli din kpiɣiri barinima ka di za nimaani.

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ dinni ka boraadɛ dibanahi pa di zuɣu ka gala dibata pa di zuɣu ka zaham paya ka kpam mini naanzuu bɛ dinni ka di tam teebuli zuɣu

Paɣaba n bɛ daani n kohari niɛma alibarisa naanzuwa Boraadɛ n ti pahi zaham ka paɣaba maa sa katawiya n ʒi di gbunni ka paɣa so ʒɛ bi tooni n buɣi bia ka yɛ neen piɛla ka paɣaba ayi ʒɛ o nyaanga ka kpabi bihi

Niriba anu n zaya dabba anahi n ti pahi paɣa ka do yino maa ʒɛ tiŋa ka teebuli za o tooni ka binyahiri tam tam teebuli maa zuɣu ka do yino maa zaŋ bini ti ti do ŋun bala maa ka bɛ zaa ʒi zuɣusaa ka ŋun bala maa wuɣi o nuu zuɣusaa ka so ʒi bɛ nyaanga.